issi keettaani oyddu attuma asaynne ichashu macca asay issoy issuwara issippe laaxaa miidi de'oosona; qassikka eta sintaani burccukkoy de'iyagan haataa tigiddi issoy issuwa ushiidi beetoosona.

cora attuma naatinne macca naati issoy issuwaara kuwaase dembbaa gelidi kuwaassiyaa kaa'iiddi doosona. macca naati zo'o qonxxaanne zo'o shuraabiyaa mayiisona. attuma naatikka bootta shuraabiyaanne bootta qonxxaa gixxidosona.

issi gasta bitanee ba sintaani kaltaa wottidi mitaa massidi oydiyakka giigissidi de'ees. A mataanikka I koyrottidi giigissi uttido arsay de'ees. Arssay A miyiyan eqqiis. Cora asaykkka A sinttan de'oosona.